Toma ŋa, sola panɛl toma la ka ba tona. Ka noba bayi a zeŋ a kyɛ kaara. Ka nemboŋyeni a zeŋ a guri a boma. Ka bayi a are dendeŋe. Ka kaŋa a vuuni a kyɛ meŋ a kaara. A toma la ka ba kaara a lɛ.

A doɔ na su la kparo pulaa. A eŋ sɔsi yɛlo kaa na taa ziir ziir kaa norteɛ meŋvtaa sɔglɔ ane piɛli piɛli. Ka o taaba are a lambogo a kyɛ kaara o na kpeɛre a na te gmɛ a boli lɛ bana buoro

Nasaaba la ka ba mine a zeŋ, dɔbɔ bayi ane pɔgebɔ, ka a dɔɔ gbi dumo, kyɛ ka pɔgɔ are, ka kūū daga biŋ, kyɛ ka a pɔge a moɔ nɔmoɔnaa , kyɛ ka a banna are dendeŋe a kyɛ kaara.